asalaamaaleykum <hesitation> mbokki auditeurs yi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu ci rajo Ndefleng FM Fatick <breath> ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal ci kóolute gi ak i tamit saxoo gi ngeen saxoo lii di rajo Ndefleng FM Fatick tey nag ñu ñëwaat rek si seen i émission <breath> jagleel ko lépp loo xamante ni day daal di ñoŋalaat bu baax a baax rek ci société bi nga xamante ne ñu ngi ci waaye nag bu ñuy wax rek société bi <breath> dañuy daal di rek centrer suñu activités yi ci biir Fatick gii ci kaddu gi Maguette Mbaye ngeen ciy àndal <breath> mu ciy ànd ak ay invités am tey nag ñuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy stockage <breath> loolee nag di dencum lii nga xamante ne moom mooy mbay mi nga xamante ne daal di nañuy béy ba daal di deqi daal di góob waaye tamit naka la ñuy mën a defee ba mën koo denc <breath> foo xamante ni day sécuriser wu day am sécurité waaye tamit naka la ñuy war a mën a def ba nag dencee ko noo xamante ne aar la <breath> ndax nag dañu naan rek culture tey jii ni ko sunu maam yi jàngalee rek mooy culture aar la <inhales> mbay aar la booy ni ngay béyee ni ngay sax góobee wala ni ngay sax deqee <breath> ni ngay sax defee lépp li nga xamante ne ni day ànda ak wàllum mbay mi loolee yëpp dañu koy yóbbu rek ci aar ngir gën a nag ñoŋalaat bu baax a baax <breath> li nga xamante ne ni moom mooy jëm ci mbéy mi muy nag la ñu ci bëgg muy xale yi di ci gën di yëngu bu baax a baax <breath> moo tax nag saa su ne rek da ciy baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo faree ci wàllu woowee ànd ko ak waa SDRDR ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di leen nuyu bu baax a baax waaye tamit di nuyu rek ñëpp ñoo xamante ni dañoo daal di soqeekoo foofee ca wàllu woowee te rek mbay ñor leen waaye tamit producteurs ñor leen <breath> ñuy def liggéey bu am a am solo muy maanaam jàngalaat bu baax a baax wala sax fàttelil ñi nga xamante ni ñoom ñooy producteurs yi naka la ñu mën a def ba mucc ci yenn jéya yi waaye naka la ñu mën a def ba lii nga xamante ne ni moom la ñu béy <hesitation> ci ñetti weer bu nu ko mënee tënkee noonu ñett voire ñeenti weer yoo xamante ne daal di nañuy béy fii ci fii ci région de Fatick naka la ñu ko mën a dencee <breath> ba mu am sécurisation waaye tamit ba mu amal nit ñi njëriñ loolee la ñuy fas yéene waxtaanee <breath> ànd ko ak monsieur Khoule mi nga xamante ni moom mu ngi fii moo fi teewal nag bu ñu ko mënee tënkee noonu rek ñii nga xamante ne ni ñoom ñoo war a waxtaanee loole <breath> waaye nag moom mooy SDRDR bi nga xamante ne ni <breath> moom moo nekk fii ci région de Fatick ëmb lépp loo xamante ni day daal di dem ci département bi waaye tamit ëmb lépp loo xamante ne ni rek day daal di ñoŋalaat bu baax a baax lii di liggéey bi <breath> jëm ci wàllum mbéy mi jëm ci wàllum leneen ak leneen loo xamante ni moom dina daal di ñëw leeralaat ko <breath> balaa boobu nag dañuy bàyyi rek mbokki auditeurs auditrices yi <breath> su ko defee rek lii nga xamante ne moom mooy nag suñuy antennes dinañ ko daal di ubbi <breath> képp koo xamante ne da nga am laaj boo war a mën a laaj rek nga laaj ko ñu daal di lay tontuwaat waaye nag gërëm ko bu baax a baax moom mi nga xamante ni moom moo dikk si suñuy antenne di ko remercié ci acceptation invitation bi <breath> di ko bàyyi nag <hesitation> kaddu gi mu daal di présenté wu sunu mbokki auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu <breath> ci 93 point 5 <hesitation> di la dalal jàmm bu baax a baax di la bàyyi ak mbokku auditeurs yi

<hesitation> <hesitation> am na solo <hesitation> tey rek dañuy wax ci fàttali émission bi dañ ciy ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy <breath> programme alimentaire mondiale bi nga xamante ni moom moo ko sponsorisé <breath> jaarale ko également ci Jokalante ñooñu la ñuy àndal ci li nga xamante ne moom mooy émission bi <breath> cig yaatal rek dinañ gën a ñëwaat ci partenaire yi nga xamante ne <breath> ñoom ñoo ëmb lii di émission bi waaye balaa boobu nag dañuy dem ci <breath> xam naa nag mbokki auditeurs yi ñuy déglu sax ñu ngi naan ak denc ak stockage ni ñu ko waxee <breath> muy maanaam ni naka la ñu mën a dencee lii nga xamante ne moom ooy li ñu béy ba pare <breath> <hesitation> tey jii xam naa di na jaaxal mbokki auditeurs yi ndax dañu naan loo xamante ne routine la xëy na mokkal nañu ko bu baax waaye nag <breath> li olof di wax rek <breath> <hesitation> li nga xamante ni moom mooy cin lu mu xat xat mën nga cee yokku xorom te it da koy safal bu baax a baax <breath> ci loolee rek la ñuy demee dikkaat ci li nga xamante ni moom mooy stockage <hesitation> tey jii <hesitation> ngeen yor wàllu woowee <breath> waaye nag mën cee wax mu ànd ak dégg ak topp ci audit <hesitation> ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy <breath> <noise> producteurs yi nekk ci région bi dañ lay bàyyi rek nga dellusiwaat citey lan mooy jubluwaayu stockage bi nga xamante ni bëgg ngeen ci waxtaan ak askan wi

d' accord am na am na solo ci loolee rek ci la ñuy demaatee bu baax a baax <breath> ñëwaat ci également tey yan mooy produit yi nga xamante ne war nañu ko mën a conserver <breath> tey suñuy wax produit yi nga xamante ne ni <hesitation> moom la ñu mën a conserver tey yan lañ yan la ci béykat yi yan la ñu mën a jàpp ne tey mën nañ ko denc lu ci mel ni sax ay années années <breath> wala sax loo xamante ne ni dina mën a engrager bu baax a baax kii di producteur bi

mais mais tey lan mooy njëriñu <hesitation> li nga xamante ne moom mooy aliment yi ñuy conservé lan mooy njëriñ li tey

tey jàpp nañu ne lii nga xamante ne moom mooy <hesitation> li ñu béy ñun suñu bu ñuy centré sunu <noise> waxtaan ci biir région de Fatick la ñu koy centré <breath> tey yan xeeti aliments la ñu mën a <noise> conservé fii ci région de Fatick yoo xamante ne ni <breath> mën na doon à longue durée

d' accord

am na solo ci normes yooyu sax la ñuy desandi ak yow tey ban stratégie nga yaakaar ne ñi nga xamante ne <noise> béykat yi la bu ñu paree li nga xamante ni moom mooy seenug <hesitation> seen béy ba <noise> war koo indi ci kër geek yooyu noonu naka la ñu mën a def ba mën ko conserver tey yan étapes la ñuy jaar pour <breath> conservation bi doon loo xamante ne ni dina leen amal njëriñ muy bon stockage boo xamante ne bu ñu ko defee jàpp nañ ne <hesitation> li nga xamante ne moom mooy aliment bi du yàqu

d' accord

mais tey tey ndax dafa am <hesitation> aliment boo xamante ne <coughs> tey chaque aliment ndax dafa am spécificité boo xamante ne dañ koy noonu la ñu koy dencee <breath> come ni ñuy dencee dugub ji du nu ñuy dencee gerte gi ni ñuy dencee gerte gi du nu ñuy dencee yeneen <breath> aliments yi ndax dafa am ku nekk noo xamante ne ni noonu la ñu la war a mën stocké <breath> ba nga xamante ne ni tey jii du yàqu

d' accord

d' accord

ndax sànq yaa ngi koy wax di méngale maanaam li nga xamante ne moom mooy modernisation ak tey jii <breath> lii nga xamante ni moom mooy monde rural tey li ñu am muy ay ñun saag yi nga xamante ne dañ ciy <sniffs> denc souvent dañuy dañuy bçyyiloo xel nit ñi ne <breath> maanaam ñëwul pour wax la ne stockage bi dañu war a am ay matériels yoo xamante ne hightech la mais tey li nekk ci biir dëkk bi mën nañu koy jëfandikoo mën nañu koy jëfandikoo ba tey <breath> di ko di denc suñuy suñuy aliments ci anam yu wóor mais dañu gis tey ne benn phénomène am na muy maanaam des fois da ngay gis koo xamante ne ab daay dafa dugg ci biir këram

loolee tamit ndax duñu ci bàyyi xel pour mun a woowaat bu baax a baax ñii di producteurs yi ñu gën a <breath> fagandiku ndax nag gis nañu ne am na période boo xamante ne dafay am ngalaw bu tàng buy ñëw xam naa Maoda sax <breath> <coughs> su dikkoon mën a wax ci période boobee <breath> waaye période boobu dañuy gis ne <hesitation> lakk gi day gaaw lool te it bu ñëwee jéya lay def est ce que du ñu gën a bàyyiloo xel bu baax a baax ñii di producteurs yi ci façon bi ñuy bi ñuy stocké

dëgg la

kon période boobu ñoom war nañu gën a bàyyi

am na solo mbokk yi soo leen ñu dabee rek ñu ngi ci 93 point 5 di waxtaanee lii nga xamante ni moommooy naka la ñu mën a def ba gën a <breath> mën a dencaat lii nga xamante ni moom mooy <hesitation> la ñu daal di béy <breath> waaye nag ci dencin boo xamante ne dina jur jur ngëneel ci ci ñëpp du doon loo xamante ne day day doon rek lu ak daay di fekk daal di koy ravagé <breath> ci loolee la ñuy la ñuy waxtaan di gën a moytandikuloo rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy béykat yi <breath> lii di seen i façon dencin naka la ñuy dencee lii di <coughs> aliments yi waaye tamit fii ci région de Fatick yan aliments la ñu yaakaar ne tey jii sunu ko dencee ak <breath> <hesitation> période boo ko bëgg a denc rek war nga ko mën a denc ca nga ña nga na nga ko bëggee <breath> tey tamit ci <hesitation> dañuy waxtaan rek ci li nga xamante ne moom mooy faç façon traditionnelle <breath> bi ñu fi maam bàyyi woon ndax nag <breath> moom la ñu am ci la ñuy jàppandi xëy na nag du ñàkk sax ay paerspectives yoo xamante ne <breath> daan ci waxtaan ak <hesitation> ki nga xamante ni moom moo leen fi teewal muy monsieur Khoule <sniffs> di <hesitation> SDDR bi nga xamante ne moom moo nekk ci département Fatick dinañ ci gën a xuus ak moom <breath> waaye nag ñëw ci benn <hesitation> phénomène boo xam ne dañ koy gis <breath> <hesitation> ñi nga xamante ne ñoom ñooy producteur yi suñuy denc c' est en fonction de des changements climatiques loolu la ñuy gis ne ñoom suñuy denc ci loolu la ñuy def <breath> daanaka sax da ngay gis koo xamante ne gerteem dafa ñor mu ne man mënumaa deqi gerte gi ndax su ma ko deqee xëy na mu yàqu wala mënumaa daaneel <noise> dugub ji ndax su ma ko dugu dugub ji su ma ko daanelee <breath> dana yàqu loolu tamit ñu war ci bàyyiwaat xel bu baax a baax tey yan changement climatique yoo xamante ne ni <breath> xëy na producteur yi war nañu ko xam pour mën cee tënk fi ñuy daaneeg fi ñuy deqee seen i gerte ak dugub ji

maanaam lii di lii di li ñu béy fii ci fii ci dëkk bi te i tamit béykat yi dañu ko jox bopp lool changement climatique yi dañuy déglu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk wàllu woowee <breath> di ñoom Maodo dañu leen di déglu bu baax a baax ci <coughs> tey jii da ngay gis sax producteur bu woote sax di wax ne ah man de dama bëgg deqi sma gerte ndax mën naa ko deqi wala wala mën naa xaarandi ñu ne la day taw wala tawul wala mën ngeen a xaar ba ci kanam wala mën ngen a deqi loolee tamit prise en compte yooyu nga xamante ne ni dañu koy dañu koy def ban importance lay amal kii di producteur bi

d' accord

d' accord

ko kon maanaam béykat yi maanaam su fekkee ne ñoom ñu ngi béy dañuy xalaat ci premier semence bi ñu def <breath> ba ci ba ci deqi gi nga xamante ne ñu ngi koy deqi seen i seen i seen i seen i <hesitation> amiments ak i tamit dugug ji ni énu koy defee kon calcul la mais ànd ko aussi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu woowee muy météo

d' accord

d' accord